Issi bessan nam7o asati issi gashe naa ki7on utisidi deettes ha uttida asatappe guye baggara maata keeththe yidees ha keeththaska guye baggara daro cilila mithi eqqidi dees.

nam7u gashe nayti issi qeerina be ki7a giddon woththidi uttida ha uttida naytappe guye baggan issi maata keeththey diishin iza maata keeththappe guyerakka cililo mithi dees

Daro asati issi heran shiiqidi uttida ha uttida asatappe sinthara dizaytappe nam7u laddeti gaammo dunguza maydinne dishin izetappe sinthe baggara ushusha miisheta sinthan woththi

Daro macati issi heeran shiiqeti shiiqetidi uttida shiqeti uttida macatappe bolla baggara issi tophiya bandiray dishin bollan issi addey uttides

daro gaammo asati gaammo dunguza may7dinne gede ha simmidi eqqidi deettes ha eqqidi diza asatappe guye baggara cililo mithi eqqides ha eqqida asata miyen issi macasiya qoobe woothada eqqadus

nam'u macati issi matan shiiqe uttidinne biittafe medhettiza miisha ooththishe deettes ha nam'u macatikka uttidi dishe nam'atikka huphe bolla shaashe qachidi deettes

issi haaththa matan dicciza kafoti daroti issi matan deettes ha diza kafotikka haaththa kafota gidishin izetikka qoodhe adusse gididi booththako

issi musulime macasaya booththa koote mayada galalo sharbe huphe bolla qachada manaxire aybe bolla wothadanne masobe be matan wothada uttadus

Issi asi misile bolla eqqidi dees haqqidi dizayssi issi xuufey ganna baggara xaafettidi dishin iza matan eqqidi dees

issi xaafettida xuufey gittati ekkidinne issi dere qoncisiza xaafey dees ha xaafettida xuufetappe garsa baggara ciishshatikka cilili cilili ekkidayti iza matan eqqidi deettes

Daro attumatinne issi macaya eqqidi deettes ha eqqidi dizaytappe sintha baggarikka si xaafetida xuufe dishin nam'u booththa miisha bolla xaafettidi dees.

issi keeththa giddon daro utethasoti dari dari aadhdhi aadhdhi dishin issi keeththey aduqi di keexettidi dees ha keeththa sintha bollaka paydoy xaafettidi dees

issi kawo keeththan ooththiza ootanchati issi heeran uttidi deettes ha uttidi dizaytikka issi medho may7o may7dayte gidishin sintha baggara issi addezi hara medho may7o may7de

Issi tamare keeththan daro attumatinne macati issife uttidi tamarishe deettis ha tamarishe dizaytappe sinthara dizayti issi macara issi attumarara gidishin dabtare oyde bolla wothida.

issi shuchcha keththe keexettida keeththa matani heedzdzu asati deettes ha heedzdzu asatikka maaran maaran eqqidi dishin ize tammatappe guye baggara dizayssi ba silke xeellishe dees

daro asati issi heeran shiiqidi eqqida ha shiiqidi eqqidayti daroppe addeta gidishin izeta guye baggara daroppe lo7iza keeththay keexxettidi dees ha sinthe baggara diza addezi booththa kote maydi hashe garsan maxaafa oykkidis

Issi xaafettida gita xuufey dees ha xaafettida xuufey bolla baggara kareth gidishin garse baggarakka zo'orna orden orden pacha woykko aaho xuufen xaafetidi.

Issi shuchchara oosettida kobilisto geetettiza ogey dees ha miyen miyenka mela diza gubbitati deettes ha ooththettida ogey matanara issi asi ha mutishe dees.

daro qalametappe issi bessan oosettidi eqqidi dees ha oosettidi eqqidi dizayssikka gaammo adde baabbaye gidishin izappe guye baggara cililo mithati deettes iza miyenka xompey eqqidi dees

issi shuchchafe keexxetida keeththay aduqi eqkidi dees ha keeththa matanikka tophiya bandirati nam7ay issi heeran eqqidi dishin izappe garse baggara cililo mithati deettes

issi addey haasayishe dees haasayizayssika kooshe dhoqo ooththidinne gitasi immizayssa gidishin addezikka zo7o gididi kumeththa may7o may7idi dees

issi shuchcha keeththa giddon daro xaraphetinne hara hara miishati de'ishin iza matanikka cililo ciishshati deettes ha ciishshatappe guye baggara nam7u asatikka eqqida

daro asati issi heeran shiiqi eqqida ha shiiqi eqqida asati issi medho may'o may'di eqqi dishin izetikka mule kushe bolla bolla denthidi eqqida ha eqqida asatappe issinozi doomma kaame toogides

tophiya kawoy issi macasayra salamtetettidi woykko sarota kushen oyketettidi deettes hadizaytappe guye baggara daroppe cilli ekkiza meishe dees

darope aakki eqkida issi keethtey shuchchappe keexettida keeththay dees ha keexettida keeththasikka mastotitinne daro daro lo'iza qaalameti sintha baggara eqqidi eqqidi deette

daro kaasanchati issi denba biittan ka ishe deettes ha ka7ishe dizaytikka nam7u bagga bagga geetettida tookko haase kaasanchata ka7ettishe dees

daro kawo oosancha woykko poolise geetettizaytinne mela astai uttidi deetes ha uttidi diza asati daroti maccaatinne attuumati issi bolla shiiqidi deettes

Tophiya kawoynne iza matan issi macasiyo gididi uttidi deettes ha izetappe guye baggan heedzdzu addeti uttidi dishin tophiya kawoykka haasayishe dees

Nam'u asati eqqidi deettes ha eqqidi dizaytappe issi niya maca gidishin issi nozi adde gidees ha eqqada diza macaya issi kushe salo yeddadanne xaafittida xuufe nababa shi dawus.

issi kawo ooso keeththe giddon oyddu asati ooththishe deettes ha oyddu asati dizaytappe issi noya maca gidishin heedzdzay addekko ha addetappe nam7ati xaafishe deettes

Daro gashe nayti issi tamare keeththan shiiqidi uttidi deettes hawuttidi diza tamare naytikka qeeri nayta gidishin izitikka waraqata oykkidi deettes

Kawo oosanchati hattumatinne macati issife shiiqidi eqqida ha shiiqidi eqqida asatappe daroti kumetha may7o maydi eqqi dishin eqqidayti macanne adde gidettes

issi heeran daro asati shiiqidinne uttidi deettes ha uttidi diza asata matani cililo maatatinne mithati adusati adusatinne shshiiqi shiiqetidi deettes woy

Daro asati issi giya giddon deettes ha daro asatinne addenne maca gidishin mayoti giyan bayzettishenne shamettishe micetidinne issi heera giddon uttida.

Ichachu asati issi heeran denba gaden kowaase surera ka'ishe deettes ka'ishe diza asatappe nam'ati booththa medho may'in issinozi zoo may'des.

nam7u attumati eqqidi deettis eqqidi dizaytappe issinozi ayfe bolla manaxire wothidi dishin issinozi kiisen kushe woth yeddidi eqqides ha nam7u naytappe guye baggara adussa mithatinne cililoti deettes

daro macatinne addeti issi heeran deettes hadizaytappe hani sintha baggara dizayti xaafishin guye baggara maaran maaran uttidi ne eqqidi deettes

Daro asati issi heeran shiiqidi maaran maaran eqqida maaran maaran eqqida asatappe si giddon issi naay xaafishe dishin issi aaya hani bagga sinthara eqqadus.

daro macati issi heeran shiiqidi maaran maaran eqqida ha eqqida macatappe issi noya ayfe manaxire wothada dishin guyera dizaara kushin silki oykkada eqqadus

Daro macatinne addeti issi maaran maaran eqqida ha maaran maaran eqqida addetikesppe heno baggara cililo mith eqqides ha eqqida adeta giddonappe issinoti qoobe woththida.

Daro asati issi heeran shiiqidi eqqi dishin ha eqqida asata matanikka issi addey xaafishi dees ha xaafishe diza addeza matani issi adussa addey gibaabe oykkidi eqqi dishin izappe guye baggara uuthi dees.

Nam'u addetinne issi macaya dishin ha eqqida issi attumanazi booththa koote may7dinne qoodhesora karabaate yeggides hano issi macaya qamisa may7ada uttadis

issi heeran daroti shiiqi gammo donguza may7idayti issi bessan uttida ha uttida asatappe sintha baggani nam7u galallo qoofe wothidayti deettes

Daro addeti nne issi macaya uttada dishin daro addeti issi uketha leemate bolla oykkidi baathishe dishin mizeta matanikka daro muuzeti deettes

Daro asati issi heeran laaletti laaletti eqqida halaletti laaleti eqqida asatappe guye baggara kaametinne keeththati deettes a keeththatappeka xompeti aduqi eqqidi deettes

Heedzdzu kaameti eqqidi deettes heedzdzu kaameti eqqidi dishin iza matanikka daro asati eqqidi eqqidi deettes issi gashe naazikka bootha shurabe maydi izata mataneqi

Issi kaamey daroppe aduqi ekizayssi baabure geetettiza kaamey hamutishe dees ha kaamezikka daroppe adussa gidishin sintha baggara biratay eqqi eqqidi dees

Issi xaafettida xuufey dari daridi issi bessan beettees xaafettida xuufetikka amaratho qaala gidishin xaafettidayssikka ordi ekkizayssakko.

issi kawo keeththa giddon daro asati issi heeran shiiqidi zore laamettanas uttida ha uttida asatappe issi addezi zo7ome dho qoofei woththishin issi nozi booththa qoobe woththidi uttida

Heezzu addeti issi kaame guyen eqqidi deettes. Ha kaameyika birata caanidi dishin izas miye baggara booththa qaalamen tiyettidi dees.